Watin be di strategy wey you dey use to hold body for your budget? Omo to budget no be small mata but e get some shatp moves wey I dey use to make sure sey my pocket tno come run dry I go try see as I go take explain am for hia. First I dey plan sey I life like sey I be accountant I dey sidon wit pan and paper or even sometimes I go carry my phone come use some app wey go help me plan watin I wan spend my money on top. So I dey always try to make sure sey every kobo wey enter my hand before e commot I go track am for watin I wan use am do, I dey use simple app like excel sometimes and sometimes even dis app Cowerywise e dey help me see wia my money dey waka go, e dey open my eyes sey omo I don spend five k chop shawarma o so I beta dey on guard so dat I no go come chop shawarma later make my eye come dey red. So apart from dat pattern sometimes I dey set budget limit I no dey try do pass myself I dey give each part of my life budget like food, transport, data and even groove moni for example I no dey like carry more dan ten k in a month sey I dey use am go do do alaye or chop watin pass my power, I dey always make sure sey I cook, I chop for house I dey apply discipline always to make sure sey I no do pass myself. Den again I dey try run from temptation room because if you follow eye for everytin wey you see for shop sey e good for eye omo na oyo o dis one good dis one good na so mad man take carry many tins waka for body so I dey always try avoid temptation. If I no need anyttin I dey waka go, I get cloth cloth fine for eye I go remember sey I dontoo get may cloth so I no dey do pass myself I dey close my eyes for watin I no need den again I dey try safe before I spend. As moni come through salary I go make sure sey omo before dis salary finish, another salary go come meet am o because di moni wey you safe na him you fit use for rainy day, if you spend anyhow wahala come enter your eyes go see watin no good den again I dey carry cash forget my card for house anytin once my cash don finsh money to spend for dat day don finish be dat o dis one no mean sey I get moni for bank I go come carry card use am commot moni no. den again I dey compare prices o I go carry ear go hear dis price I go waka go anoda place go hear wia di price dey cheaper because some kain places wey you go go buy sometin you go hear sey di price too much so I dey alyas try compare prices, na di one wey dey cheaper pass na dat one I dey go use buy den I dey cook my own chop I no dey try eat for eatry always o I go cook for house, I go cook soup so dati fit turn garri I fit boil rice I no dey do watin pass my power den lifestyle wey I no fit keep up wit na lifestyle wey don pass my power be dat, I no dey follow trend o, I no dey do pass myself. I get life before I come get style so I dey always make sure sey I cut my coat according to my size den every week I dey sidon do small meeting see watin I don carry my moni do, wat chop my moni pass dis week what do I buy dat I don’t really need, watin transportation don chop dis week. So if I take calculate watin and watin I don use my moni do for dis week I go see wia I don dey too extravagant or wia I don waste moni small den next week I go try make sure sey I don correct dat error wey I don make for dis week or last week, you understand like if I don see sey I don too spend moni for transportation toor I go follow begin dey trek follow short cut den last last na pesin wicked na him go spend more, you no go spend watin you no get, e get some kain expenses ba di moment you hear dem you know sey dis expenses don pass your power so dat kain expenses I dey commot my body from. So to take be on top your budget na discipline o e no easy but some of dis few tins wey I don mention na him I dey try see sey I mentain my balance sey I no do pass myself sey I spend according to watin I get.

Who you dey help on a stedi and how you dey help take assist dem? Omo me I no be supa man o a be supa hero but I dey try help pipu wey dey around me wen I fit. And e dey come from my heart, na dis way I dey take see sey I help pipu wey be my pipu stedi-stedi. I dey help my family first of all, I dey always try sopot my mama, my papa and my brodas dem, my siblings, mey be na to send small change for upkeep like I go say mama; kolect dis five k buy fud stof, I go tell my papa, ah, pale; take dis small moni buy card greet your old padi dem. Sometimes, I dey call dem to gist, make I take know how e dey be for dia life, take kolect advice from dem or share som kind small gbege wey dey wori me. Sometimes, I go call my sibling make I take no how dia life dey go, sometimes, I go get one or two to advice dem about life. The next pipu wey I dey help regularly na my padi’s dem, my close frend wey I dey roll with. I dey help dem by chekin up on dem. If dem get wahala like sey dem need small cash to hold bodi or dem dey find job, eni konect wey I get, or eni update rigadin one opportunity or di oda wey fit help dem, I dey help konect dem. Sometimes ma, na to jost dey dia lis ten to dia stori, give dem beta advice or atleast share lafta mo take make som borin days mey dem kwik waka go. Den the next grup of pipu wey I dey take help na my nebors or my community pipu dem. If dey stay for area for wey pipu need help, small help like old mama wey dey live near me I fit kari wota or buy small tin for dem from maket. Somtime I dey help my nebors take start generator. Or If rain wan fall and dem live clot for outside, I dey help dem comot dia clot from dry line, kari key from my room if dem come bak I go kari dis same clot go give dem den my kolig for workplace, I dey help dem, I dey help my workmate by sharin small tin wey I know with dem. Like if de no undastand one or two, I go brek am down in di way wey dem fit undastand. Somtimes, fit I take finish my own poshon of work in time, I go ask dem if dem get one work or one tin like dat wey I fit help dem so dat all of us go take fit achieve, take line in gud time. Den again, I dey help srangers, sometimes, you go waka see pesin wey go wan seek direcshon, e no no so-so-so place, e go ask you, if I know di place, I go ask dem. Sometimes, pesin need small moni wey go take complit im TP, if im ask me if I get small moni to spred, I dey assist. All dis assistance, e depend on wetin dem need from me. Sometimes na moni, sometimes na time, sometimes na just to dey dia for dem. So, as I get opportunity or as I dey available, I dey try do wetin I fit do for pipu to see sey I assist dem regulali.

How you dey feel wen you go worship place? how I dey feel wen I go worship place no be small ting oh. I dey feel one kind happy sweet feeling. make I explain am small; first of all, na plenty peace dey dey my heart beta peace like dis dey fill my heart. as I enter church omo, all de wahala wey dey my mind go just cool down as dem go begin song and we go begin pray de quietness wey I go feel inside my heart e be like sey all my worry go vamuz demsefs; dem go just disappear or dem go just de. everyting go just be alright; e be like sey as I enter na there my load I carry drop for alter everyting go just dey alright because I believe sey na my solution centre I don come. secondly joy dey burst my brain wen I dey sing or clap with other pipu wey come worship e dey bring beta joy enter my heart. e no as you go dey vibe with everybody and you go dey vibe with one big happy family, dat kind togetherness of purpose dat kind togetherness wey dey inside de vibe, de dance step, and everyting no be small joy go dey just enter my heart. I go just see sey I go dey very very happy. den again for my place of worship, I dey feel connected e dey make me feel sey I dey close to God, i dey close to someting wey big pass me. I dey close to someting wey big pass my wahala oh. i dey close to person wey anyting wey dey worry me oh go fit carry am alive am, solve am for me wen. I dey lis ten to sermon or wen I dey pray or wen we just sit down quietly dey lis ten to pastor as e dey preach spirit dey align I go just feel sey Omo I dey get small strength I dey get empowerment again my hope dey come alive even if tings no dey come out well as I dey my worship centre like dis, I dey hear wetin God get to talk through im servant. na so hope go dey enter my body. e go be like sey de talk na me dem dey carry de talk give me. I go just receive beta ginger like dis comot see sey life never finish if I try again I go make am den I dey feel renewed na. I dey feel re-energised; I dey feel empowered to go and save de world but e get times wey small distraction go wan come enter oh; like some small kind noise like dis or some kind small small tings but dat one no dey too dey overall sha… de feeling wey I go get wen I enter my worship place, na feelings of happiness, feelings of hope, feelings of joy.

how many times you dey go bank and wetin you dey go do there? um me I dey too waka go bank like before because plenty things don dey online now so I no dey too waka enter bank but e get some kind things wey e dey necessary wey go make me waka enter bank like I dey go withdraw big money. E get kind money wey I no fit withdraw am for pos because pos pipu been dey available and if you go withdraw am from pos no be small charge dem go charge you um so I must go bank, to go withdraw dat kind money, but you know dat kind thing no dey too come always na so e fit be twice in a month or sometimes month or sometimes e depends on de volume of business wey I dey take do at dat particular time but at least sha let me say like twice or three times in a month. Den I dey go deposit money, sometimes I get cash some business or somebody pay me physical money so I must go bank to go put am for my account I no like keep plenty cash for my house. You know safety is very important. Den sometimes e get small wahala wey you go get for your account wey you no fit resolve am online like card issue, or transfer wey I don do wey hang or something or de other like dat, wey I go need go bank go fix am sharp sharp. So dat kind thing fit carry me go do I go bank. Den dis issue of knowing your customer dis thing wey dem dey sey KYC sometimes I go need update my details like BVN, or NIN or I go need to carry new information go give for my branch so e no dey too happen sha but once in a while sha you go need go do dat one. Den e get instances wey be sey my ATM card fit expire or my cheques book I go don use de pages finish so dat kind thing go don carry me go bank na so dat I go take collect new one. Den again opening new account e get instance wey you go need open new account for one business deal or de other like dat, dat one too go carry me enter bank. But true be sey with dis update in technology person dey use bank app solve many issues or I dey use dis ussd code solve many issues. So I no dey too enter bank like before. I no dey too enter bank like before. E depend on de frequency wey dis kind small small wahala or small challenges come up but to deposit big money, to commot big money to go renew ATM card or update BVN or update or update NIN those na de small small waka wey dey carry me enter bank.

Wetin una dey do when una dey hang out with una paddy? um when I dey hang out with my paddy dem um na proper enjoyment we dey find um we fit first of all, start by gisting about every every. We fi start gist about work. How work dey be how stressful. Your waka your work colleagues wey dey para, your boss matter all those kind small small work talk na when dem go pay, dem don add money or not all those kind small office gist. um we go first gist about work first den we go enter love matter um which babe dey pepper you, how dat your woman na how dat your guy na all those kind talks about love na, wetin dey happen for our individual life, sometimes family matter dem. Den politics, you know sey politics talk no dey quick finish and politics talk sometimes dey bring emotions, den we go even talk about de small quarrel wey we fit get one or two or some kind gbas gbos wey dey happen for social media dat kind gist dey sweet pass. Anything especially anybody dey drop their own tori with laugh, we dey chop better food maybe jollof na, sweet palm oil jollof like dis or hang out go chop suya sometimes we dey even order pizza. If we get small money like dat. um sometimes we go come go on local buka or joint go drink small palm winw or pepper soup like dat, anything wey go make de thing make am dey tight. Den, especially if na weekend, football talk um we go talk about football gist, football banter sometimes small talk go cary enter about de kind music wey dey trend, de kind film wey dey trek um wey dey trend. De kind story wey dey neighbourhood, who does what, who dey do wetin nor good um you don hear so so thing wey happen to so so person and sometimes you go just dey house, we fit dey play card, we fit dey play ludo or we fit dey play ps sef for play station, sometimes na war and competition go start um, small talk like dat or small fight like dat sometimes dey take settle one issue wetin one of our paddy don do another paddy sometimes we go carry dat one hold body solve de matter some times well life don show everybody wetin e dey show am. We go just hang out quietly lis ten to better music. Afro beat wey dey talk about life like dis we dey lis ten we dey reason am and sometimes when person too dey happy, we go follow gum body enter club um go dance go shake body, e get de kind amapiano beat wey dey reign like dis you go go shake shake shake, if we no wan go far, we go just chill for one person creep watch Netflix, dat kind Netflix and chill, maybe comedy or action film, we go crack joke and have some things to munch on like pop corn dem, sometimes we plan small adventure waka like go beach go snap picture or just trek for area, make we feed our eye make we take see, new boys wey dey area or maybe new babes wey dey area or dat kind thing sometimes all those small small stroll for area we go see new car talk about cars, talk about bikes talk about anything wey fit just follow enter mind. Na how we dey take hang out with my paddy dem and de kind things wey we dey talk about if we do hang out be dis.

How you dey take build better paddy paddy vibe with your neighbor dem? um to build better paddy paddy vibe with my neighbor dem I dey start by being friendly small small I fit greet dem anytime I see dem like dooh um how you dey, uncle good morning, aunty good evening um I dey do dat one with smile so dem fit see I dey approachable, sometimes I dey show small kindness like help dem carry load or if I cook plenty jollof I fit share small plate give dem, I dey try know there name and small tori about dem, like wetin dem dey do or if dem get pikin, so we fit gist small, sometimes if na guy like me I go ask am um] bros which sport you like you like football, you like wrestling, um who be your favorite movie um player dis and dat na we dey take talk. Sometimes ma I go just join area waka like if dem dey do street meeting or clean up, I go show face contribute my own, if dem get party or naming ceremony I try go even if na just to chop small rice I show love, I no dey too forward um but I dey open door for gist, maybe stand for gate dey talk one or two or me myself fit even just go knock um bros I no too see you today, how e dey be? Hope you dey fine? Sometimes e fit be talk about nepa bill or water bill or small repair for area like dis compound um dat one fit bring small gist. Sometimes small issue fit come up like noise or parking we go take arrange dat one. I get cool head um I no too like quarrel. Over time dis small small things dey make us tight and we fit dey look out for each other, like watch house when one person travel or borrow small salt when kitchen don empty, na so me I dey take keep up with my neighbor. Sometimes I fit no even need anything but make e just be as sey we get one or two to talk, make e just be like sey we no dey bone face for each other, make e be like sey we dey keep de love we dey keep de vibes, we dey always get dat kind better rampo na how me I dey take run my own things um I no too like wahala but at least to keep up na be like sey you dey make e no be like sey you dey form wetin you nor be na how I dey keep up relationship with my neighbours dem.

How you dey tek keep beta padi padi vibe wit your co- ten ant dem? Hmmm, to maintain beta padi padi vibe wit my co- ten ant dem, I dey make sure sey I dey respectful and very considerate from di beginning, I dey greet well, I dey greet den well, I go greet dem oga, how are you or sir, ma, sis, hope sey you good, so den go know sey I dey friendly. I dey mind my space o, I no dey mek noise anyhow, like blasting loud music for midnight or early early in di morning. I no dey scatter tins for compound o, I no dey put dirty, if we dey share tins like water, light bill or anytin, or cleaning duty, I dey always try see sey if na for payment I don pay my part in good time sharp sharp without wasting time, I dey join hand for any work wey we need do for compound. I like to dey sweep, I like to clear gutter, I dey always make sure sey, before e go reach wey den go begin sey, kon do am, I go do am, before e go reach wey den go begin to ask, I go make sure sey I don do am o. Again, I no dey try show sey I too know, I dey try know den small small, maybe gist about work, life or even laugh about landlord wahala. Wen we dey fetch water for borehole, if person look like sey he is in a hurry, I go allow di person to fetch, as e get time wey water no go fit come inside wey you go need comot use outside tap, na dat kind situation I dey talk about. And if I get to know sey anybody dey celebrate im birthday o, I go go greet am tell am happy birthday or if I know person wey dey celebrate anniversary o, I go go tell am, happy anniversary. Any good tin wey follow happen to bo…anybody for compound, I go follow congratulate am, ehen. And I dey respect pipu privacy too, I no dey like chook nose for wetin no concern me. Any kind den sey den sey gossip, notin concern me o, if person need small help, I go help am, if person dey comot want me to help watch im house or watch e room as e dey travel, dat one no wahala. I no too dey borrow borrow o, because I no like see finish, I dey mind my lane, I dey respect myself, I dey try see sey no any kind wahala wey na me go start am. I dey try sey even if I vex, I no too carry am for face, I dey try keep friendly face, try dey approachable, try avoid anytin wey go be sey na me talk am, wey go kon cause quarrel for compound.

How you dey tek handle shared work wit your housemate dem? To handle shared work wit my housemate dem, I dey make sure sey we set clear talk from di start. We fit sitdown togeda, gist about who go do wetin like who dey sweep compound, who go clean kitchen or pay nepa bill. We dey try write small timetable or agree on rotation so nobody go feel cheated. For example, one person fit watch bathroom dis week, anoda person go take am next week. If dis person go cook, dis one go arrange room. If dis person go pay dis nepa bill, mek di oda person tek pay water bill. I dey make sure sey I do my part sharp sharp. I no dey try dodge work or form sey I forget because dat one go fit cause quarrel. If I see sey sometin no dey right like dirty plate for sink or trash wey full, I no dey wait o, I go just do am, I no wan sometin wey go kon bring small quarrel. I no dey talk plenty, so, if anybody get issue like sey den no fit do dia work, one day, den fit talk and we go adjust, maybe I cover for dem, and den go cover for me for anoda day. Like for dat paying of bill, if we talk sey, ok, na you go pay so so so bill for dis mont, if you know sey you no get money, you go talk sey, ok, I no go get money o so dat di person wey go get money e go handle am and you go kon handle am di time wey you you get money. We dey share money for tins like water, light or soap to clean house and I do make sure sey I drop my own share quick, I no go wan delay o. I dey always plan to make sure sey I get spare money to tek handle everytin, den, when it comes to paying offering, I dey try advice mey every body keep e money early before landlord or caretaker go begin ask. We dey try report any house problem togeda like licking tap or bad bulb, so, e no go turn wahala later. Sometimes, we fit even turn di work to small fun we play music wen we dey do di work, like cleaning of compound, sweeping or doing laundry, we dey try to understand each oda and most importantly we dey try do tins togeda, team work so dat everytin go flow smootly. All dis wayo, small small wayo dem, we no like am, and anytin wey disturb anybody we dey always try advice sey mek we talk about am. If I get problem, I dey try make sure sey no be wen I dey angry, I go talk about am, I dey find beta time wey everybody mind dey calm, everybody at ten tion dey dier, den we go tek follow talk about di issue, seek understanding and everytin go just dey go smootly and wella for everybody.

Wetin push you to start your own business? hmn wetin go push me to start business, my own business are three main things which are solving small-small wahala for pipul, make I de follow my fashion, and one thing to build something wey go last. First, I dey see how pipul de struggle with small-small things like finding correct info quick or managing deya time, for example make imaging sey plenty pipul de waste time to get answers to question when dey suppose so sharp-sharp. Dat kind wahala go de pain me, an na go one start business if he dey keep di fast correct solution, like happy you search engine or make a develop dis eh new technology wey dem de call AI wey na tool wey de den fit de use to ask her anything or ehhnn any kind thing sha, wey fit dey hep pipul search wetin den dey find, see am quick-quick may im bring solution to deya problem or may be dey give advice on business or any kind topic like dat wey go be of interest wey pipul go wan know more about or ta gather specialist wey know about dat topic wey go fit give pipul quick response or quick solution. Second, yea one kind fashion wey de drive pesin to do wetin den love for me, I love to learn an I love knowledge. I like to dey gather qualification wo, but most important an all di liking den dey gist about something may be like sey I no know, so I dey like gather information. E get wetin dem talk is wey knowledge is power. So if I wan start dis e go be something wey let me keep learning things and teaching others. Like maybe I go like read platform wey pipul fit learn skills or go get advice or anything, from cooking, to may be learning a trade or something like dat. Something wey connect to my passion. An me Ilike to dey talk wo, an I no like ahhh something wey go dei go de do every day wey go become boring, so I like interaction wey go de change go one kind. An again, I go wan build something wey go be my own legacy, something wey go last, something wey go stand strong even when I no dey, something wey go de posterity sake ehn, like something wey I fit start from zero, build team wey tomorrow dem fair use am dey remember me. Business no easy wo, but as I talk, if I go entre business, I dey tell wey go make me start bigger. So in short, wetin go inspire me to start business na di chance to solve problem or wahala for pipul, den me make I dey follow my passion which is knowledge, den las-las make I build something for di future, something wey de fit take dey remember sey um me ma de dis me ma been exist at one time like dat.